Explore methods for the farmers in the North Central region to keep track of expenses, income, an profitability in pig farming. Wetin be some of the ways wey you fit advice farmers wey dey North Central wey dey farm pig wey de fit do to dey monitor money wey de spend, money wey de get, an the money wey de dey make—the gain wey de dey make— for dis dia pig farm so? The nomba one tin an ogbonge wey peson wey dey farm um pig farm fit do make e dey know money wey e dey spend, money wey e dey get, an whether gain dey im im farm business so be sey e go get notebook where e dey write tins. If you con get beta money wey you be sey you get money wey you fit employ peson, you go con employ peson wey sabi computer wey go school wey sabi computer make e help you dey do wetin oyinbo dey call spreadsheet. De go dey help you dey enter am for dia computer make make you dey keep your record. But if you no con fit afford dat one, juz buy your notebook. You go buy am you go keep. You go dey write am all the tins wey you spend for your farm: money wey you take buy the pig oh, the money wey you take buy dia food oh, the one wey you carry anyone wey sick wey you carry go give doctor make e check am for you, you go write am. The tins wey you dey use for the farm the one wey de take dey chop, the food wey de dey chop, everything you go write am down. Even the pipu wey you carry come wey dey work for you, money wey you dey pay dem, you go write am down. Dos ones na the money wey you dey spend. Na the expenses wey you dey spend be dat, na your money wey you dey spend be dat. Then if you wan know wetin dey come in, if you sell your pig, you go write am down. If your pig born wey you wan sell the children give peson too, you go write am. The shit wey you go sell give farmers wey dey wey wey wan use am do manure, you go write am down. Na dat one—all the money wey dey come in— na ein you go take know the income. Na dat one de dey call income. Na in in na in inside e dey come so. So, na dat one be income. You go write am down. Na money wey dey come inside be dat. Then if you wan know if gain dey inside your business wey you go do so, maybe at the end of um maybe at the end of the week oh or na monthly you wan dey do am oh, you con calculate all the money wey you don spend for dat month, all the money wey you don spend for dat month, an all the money wey you don you don um get too—the one wey you take sell tins— you con minus the ones wey you spend from the one wey you get. If beta gain dey, na ein be sey you dey make gain so, but if beta gain no dey, na ein be sey you dey lose. Na how you go take dey monitor all dis tins wey you dey do be dat. You go write the one wey you don spend. Anything wey you spend for your farm, write am. The one wey come in, anything wey come inside wey you sell, you go write am. Then you go con minus the one wey you spend from the one wey you get. Na how you go take know whether you dey make profit be dat. Then if you dey do am like dat, e go help you make you know wetin you dey spend, an the money wey dey come in, an if you dey make gain. But dat one go make you know wetin to do if the farm dey do beta or e no dey do beta. If e dey do beta, you go continue. If e no con dey do beta, na you know how you wan take arrange yoursef take take know how you go rearrange yoursef start again but make sure sey you dey write dem down. Thank you.

What are the benefit of keeping accurate records of feed an water consumption for piglets an adult pigs? Keeping accurate record for food an water wey pig dey chop e get many-many benefit. Na some be dis: Nomba one be sey if you dey keep record of how your your pig take dey chop an how de take dey drink water, e go help you make you know how much de dey sell food, an make you know how much you go dey buy. Another one be sey if you dey monitor all dis tins, e go help you make your pig no for dey waste water an food wey de dey chop. By doing so, e go help you to know how you wan take dey dey give dem. Another one be sey if you de monitor how pig take dey chop, an take dey drink water, e go help dem to grow well, de go grow fast becos sey you go dey give dem the food wen de need am at the right time, no be sey you go dey you juz give dem once you don leave dem. You go dey know how you wan take dey give dem make de dey eat well. E go also help you make you dey make beta-beta decision. Make you dey make beta decision like all dos small-small pig now, dos baby pig wey neva grow so, you go know, as you dey monitor dem—the kain food wey de dey chop an how de take dey drink water—you go know the type of food wey de like well, the one wey de dey chop well, an the one wey de no dey chop well, so dat wen you go to the market sey you wan buy, you go know the one wey you dey buy. Dat one now go help dem make de dey grow well, an e go even help you make you dey monitor dem well make de no dey drink too much water no dey too chop food, or too chop food no dey drink enough water so dat dia all the benefit wey de need for dia body to grow well, de no de no go dey lack am, de go dey grow well. Even you wey be the farmer sef, e as you dey monitor dia dia food wey de dey chop, an the water wey de dey drink, e go help you to dey save cost. You no for dey spend money unnecessarily. You go dey save money, your money go dey save becos you go dey buy the tins wey you really need, the one wey you no need, you no go for the buy am. So your money sef go dey save. Then another one be sey e go dey help you to keep your your pig so make de dey alright, make de dey kampe for body becos if you dey monitor dem as de dey chop, dey drink water so, the day wey de no well, you go quick know. You go quick know becos as you give dem food so, you know how de take dey chop, you know dia eating um pattern, you don already know dat one. So, if you con give dem food wey de no dey chop well dat day, you go know sey something don dey wrong with dat pig wey you go quick-quick carry go meet doctor. But if you no sabi all dis tins, na maybe wen e don too late before you go con know. Thank you.